Ikibanza bakoreramwo igeragezwa ry'ibintu bijanye n'ibiribwa, aho habonekamwo neza ibiribwa: nk'imihwi, imikate ,n'ibindi bishinguye neza, ku buryo bishobora kuba vyadandazwa canke bikaribwa n'abantu.

ikibanza co mu ishure shingiro gifise ikibaho cirabura ariko canditseko ibintu vyera, ni ukuvuga mu kwiga bifashishije ingwa zera, hakaba hariho kandi intebe zikoze mu giti zikomeye ni kuvuga igiti caba icumukaratusi canke icumumanda kubera nivyo biti bikomera.

Ibikoresho vifashishwa n'abana bacimenyeza mu gukina aho gizwe n'utuntuta uburungu twinshi cane harimwo utwirabura udusa n'ubururu udutukura utwera dusa n'iroza n'utundi twinshi.

Ikibuga ciza cane bakinira ko umupira w'amaguru gifise ubwatsi bwiza butoye busa nrwatsi rutoto aho ku nkikuro zacu hari imirongo abirutsi bashobora kwifashisha mu kumenya aho baca mu gihe bari ko barakora ikiganwa ryo kwiruka.

Isoko badandarizamwo udukoresha tw'abana two gukinamwo utumodoka ,utugari , utumodoka n'utundi tuntu twinshi tukaba rero dufise amabara atandukanye harimwo ay'umuhondo ay'atukura ayasa n'ubururu n'ayandi.

Isomero rinini cane ryagutse, irimwo ibitabo vyifashishwa n'abanyeshure mu gihe bariko barakora ubushakashatsi butandukanye, hakaba harimwo rero ibitabo vyo kwigiramwo, n'ibindi bitabo bivuga nk'inkuru mu bintu nk'ivyo.

Icuma gikoze mu giti hariho n'akantu bitwa agatebo .bashobora gukoresha mu gihe bariko bakina umupira w'amaboko. Ako gatebo akaba ariko batamwo umupira kubera bashobore kwinjiza igitego ni kuvuga igitego k'imwe kibakivara amanota abiri atatu canke ane.

Ikibuga, ciza cane ,bakinyiramwo umupira w'Amaboko ,akaba aboneka neza rero yuko bariko barakina muri uwo mwanya, aho abakinyi bo mu mugwi umwe, bari ku ruhande go hino abandi bakaba bari ku ruhande gohirya.

Umunyeshuri ariko asuramwo ibyigwa yifashishije imashini nyabwonko y'iwe aho yari afise n'utwo akoresha mu kumviriza umuziki akaba yari aherereye mu nzu irimwa ibitabo byinshi ashobora kwifashisha ariko ariga.

Ikibanza ciza cane gifise aho bakorera ibikorwa na cane cane; vyo guteka aho hasakajwe amabati ashaka kwera; akaba afise ibiyafashe bitukura hasi hakaba hasize isima ikaba isize neza cane.

Ikibuga bakinyiramwo umupira w'amaboko gifise aho bakinira heza cane gifise, kandi, naho abarorerezi bashobora kwicara ico kigorero bakinyiramwo kikaba gisakajwe n'amabati yugaye neza cane aho bibonekaniza yuko n'ibwo imvura yogwa tosh itobashe ikira.

Inzu bakoresha bariko bariga, aho hari akabati kuzuyemwo ibitabo, ibitabo bashobora gukoresha bariko bariga ivyigwa bitandukanye biba biri murivyo bitabo, akaba hariho rero ikaye umunyeshuri ariko arandikamwo.

Ikibuga cyo gukorera ko imyimenyerezo bakiniramwo umupira w'amaboko gifise hasi hashashe isima ikaba barayisize amabara kugirango babone aho kigarukira iyo mirongo ikabiciye n'amabara yera amabara y'umuhondo icyo kibuga ikaba gisize n'amabara asa n'ugwatsi rubisi.

Inzitizi zizitira indani mu nzu aho ziba zikoze mu vyuma bigenda b'inyuranyurangana kabariro ahakuno yaho hateye ivyacu bonika yeko cari kibuga bashobora kuba bakuriramwo imimenyerezo canke akabaraho baruhukira.

Uburaro bwo mu marise y'indaro aho hari ibitanda biba vyegeranye k'imwe comusi kin'ikiri hejru ni kuvuga yuko ku gitanda habaharara ko babiri umwe munsi uwundi hejuru akaba rero hari hashashe hafise isuku biboneka neza ro ko haryama bantu babiri.

Ibikoresho bikinga intoke mu gihe umuntu ari karakora ibintu vyoshobora konona intoke ni kuvuga Ariko akora nk'ubushakashatsi bwerekeranye n'ibintu vy'ubuhinga canke Ariko arakora mu bintu vy'imicafu canke ibindi bishobora kugirira nabi iminwe yiwe.

Indome zicafye mu buryo bw'abana bakunda bybbafasha bariko bariga ibicanya biriya izo nazon n a na bay na ch na a na wa ibintu byinshi cyane bikaba bisize amarangi agiye atandukanye.

Ibikoresho bikoreshwa n'abana biga ibijanye n'ibiharuro atumana neza ,ama mashini akora ivyo biharuru nko guteranya gukuramwo, kugabura no kugwiza ibiharuro binini binini hama hakaboneka kandi n'ikaramu n'ikaye bifashisha mu gukora ivyo biharuro.

Ibicapo vyiza cane vyacapwe n'abana bacimenyereza, ibicapo bishobora kuba bigera muri cumi na kimwe canke cumi na bibiri, aho kimwe cose kivuga ivyaco. Bakaba abana rero bagerageje gucapa umuntu ameze neza w'umukobwa, bakaba baramusize n'ibintu ku munwa.

Icuma bakoresha mu kwigisha cane cane iyo bakeneye kwagura ivyo bariko barereka abanyeshure mugihe abanyeshure babaye benshi bakarenga urugero b'umwigisha aho adashobora kuvuga neza ngo bose babibone.

Inkweto yo mu mutwe ifasha mu gukinga umutwe ibintu vyinshi .Inkweto ikabisa n'umuhondo ikabikoreshwa rero mu kwikingira ku mutwe mu gihe kurakora ibikorwa bishobora kuvamo ikintu co kubita ku mutwe kikagwa ku mutwe gutyo kikabukingira.

Ikigo bakoreramwo mu bijanye n'ubusomyi canke ibijanye no kwiga aho baboneka ububati bwinshi cane, kandi burebure ubise ibitabo yabo vyo kwigiramwo ivyo gusoma vy'inkuru n'ibindi mu'ico kigo nyene hakaba harimwo amatara yaka meza cane yaka niba araryera.

Isomero ryubatse neza rifise amabara yera nayirabura ku mpome rifise hejuru hasize ibara ryera intebe zaryo akaba ari intebe nziza gusa ziboneka yuko zimaze imyaka izo ntebe zishobora kuba rero zikozwe mu giti cy'umukaratusi canke c'umumanda ibintu nk'ivyo.

Ikibanza bashobora kuba bakoreramo ibijanye n'ubworozi aho biboneka neza ivyumba bashobora kuba bashiramo ibitungwa boroye kanze yaho akaba hateye ibiti birebere gushika naho bifuka iyo nzu.

Isomero yigiramwo abana bifise amameza akoze mu giti n'intebe zikoze mu giti zitukura izo meza zikaba ziboneka yuko zishaje kubera zahinduye irangi zishaka kwirabura ubu.

Ikigo c'amashuri cigiramo abanyeshuri bisumbuye aho hari imeta y'umuzingi yicara ko abanyeshuri bagira ku munami ikaba ishide amabara ashaka kweera hejuru hakaba harudusharizo tw amabara agiye atandukanye.

Igicapo giherereye ku kibaho cirabura .Aho biboneka neza yuko ari vyari biri mu mashini nyabwonko boba bararungitse kugira ngo bibashe kuboneka ari binini kubera bishobore kubonwa n'abantu benshi.

Ikibanza ciza cane abanyeshuri bashobora gukoreramwo bimenyereza ku bijanye n'amamashini nyabwo n'ubuhinga ngurukanabumenyi aho rero ico cumba cari kinini cane gifise intebe abantu bashobora kwicarako nama meza cane bashobora gukorerako ibikorwa vyabo.

Uburaro bwiza cane buraramwo abana bo mu mashuri y'indaro bikaba biboneka neza yuko bamwe barara hasi abandi hejuru hakaba hari hashashe neza rero n'amashuka asa n'ayamesuye.

Aba kinyi icumi b'umupira w'amaboko aho barikobarakinira mu kibuga co kibuga ikabakiri hasi hasi aho haboneka neza ingazi ziduga hejuru aho abafana bashobora kurabira urukino bameze neza.

Inzu bigiramo ni kuvuga isomero canke ishure risa neza cane rifise hejuru hera hasize bara ryera impome zaryo rikaba rifise amabara yiranayirabura ndani hakaba hariyo intebe abana bicarako mugihe bariko bariga n'ama meza bandikirako.

Inyubakwa nziza cane kandi zinini zishobora kuba zakira abantu benshi nk'ingenzi abanyeshuri n'inditat tazi agati yabyo kabateye giti kinini cane kirekire gipimank'imetero nk'icumi ry'ishamitsi

Aho bakorera ubushakashatsi hari ibikoresho bikoresha mu bushakashatsi harimwo nk'umupira utwara mazi wukura ku ruhande rume gutwara ku yundi hamwe utundi udukoresho tuzana umuyaga dufise aho twicarira hasa nubururu bakaba bakorera ahashashe amakaro.

Ibikinisho vy'abana bakiri bato, harimwo udupira tw'amabara atandukanye, ni kuvuga udupira dutukura, twirabura, dusa n'urwatsi rubisi, tw'ubururu, haruhande y'aho hakaba hari hari igikarato, bashobora kuba bashinguramwo utwo dupira nyene.

Uburiro bw'abanyeshuri biga mu kigo c'indaro bwiza cane. Aho ku meza hashobora kujra ko intebe zishika mu icenda ncank umunani zontebe zikabay'intebe ziza cane zifise amaguru y'icuma zifise intebe bicarako z'amabara atandukanye.

Udukoresha bashobora gukoresha mu myemenyerezona canecane yo umupira w'amaguru tumwe dusa n'ubururu tundi dutukura utundi dusa n'umuhondo tundi dusa n'urwa si lubisi utundi twera aho tudukoresho tumwe badushira ku mpande mpande zikibuga kugira ngo bashobore kumenya abakinyi aho bagarukira.

Udukoresho bakoresha mu mupira w'amaguru bariko barakora imyemenyerezo ni kuvuga badushira ku mpande n'impande kugira ngo abakinyi bamenye aho bagarukira bamenye nimyitozo bariko barakora utwo dukoresho kuba tuboneke neza bisaba tube dufise amabara atandukanye nk'uko turi ku ishusho.

Ibikoresho vyifashishwa nabantu mu mashure y'intango bariko ba riga kugirango bashobore kunononsora neza ivyigoba bariko bariga batwovuga nk'ibicapa bicapishije iminwee ibicapo bifotoye inkubuka nziza cane kubera abantu bashobore kuraba amashusho bisanzuye.

Ikibanza bakoreramwo ubushakashatsi bw'icikigwa ca kimia aho hari aho bashobora gutereka ibikoresho byo ko barakoresha kaba hariho kandi ibombo riza n'amazi ashobora gukoresha mur'ivyo vyigwa kaba hariho kandi iyo meza kaba yari ifise amaguru isaniye n'ayirabura.

Amakaye meza cane kandi meshi ashika ku munani y'amabara atandukanye abanyeshure bashobora kwifashisha mu vyirwa vyabo harimwo amabara asa n'umuhondo amabara asa na y'iroza amabara atukura amabara y'ubururu bukajije canke budakajije amabara yirabura n'ayandi.

Ivyuma vyifashishwa n'abahinga mu bijanye n'umuyagankuba mu gihe bariko barakora amatara canke ibindi bishusha navyo ikaba rero vyifashishwa n'intsinga zimwe zitukura izindi zirabura bakura umuyagankuba ku ruhande rumwe bawutwara mu rundi ruhande.

Igihimba c'ishure shingiro canke ishure ryisumbuye canke rya kaminuza aho basanzwe babika ibitabo abanyeshuri bifashisha mu kwiga, hakaba ari ahantu rero hafite isuku kandi heza cane habitse ivyo bitabo usanga biri mu bwoko bwinshi.

Ikibanza ciza cane c'iratiro, gishobora kuba yari parike irimwo ibitungwa bitandukanye, aho tubona neza ivyatsi bitotahaye, vyirabura, ibiti birebire kandi bishamitse, ibiti vy'amatara n'ibindi vyinshi.

Ikigo cigiramwo abana bacimenyereza canke abandi bakuze abaribo bose barashobora kuhigira gifise amameza meza cane akoze mu vyuma hejuru gifise aho bandikira hera intebe bicarako zikaba zisa n'ubururu intebe nziza cane.

icumba kinini cyane bakoreramo amanama na kinini cyane amastominele akorwa n'abagabo n'abagore bakuze icyo cumba iyokoba kirimo ibyuma byiza cyane kuvuga amamezo teyigomwe n'intebe ziteyigomwe zikoze mo cuma ciza gusa bifisaho icara humudo

Ibikoresho bakoresha mu buhinga bw'ibijanye n'amatara nucanke umuyaga nkuba ohaim amatsinga menshi cane bamwagenda yirabura ayandi atukura bashobora gufatanganya kugira ngo umuyaga nkuba uve ku ruhande rumwe uja mu rundi ruhande.

Amamodoka menshi cane aparitse imbere y'inzu, bishobora kuboneka neza yuko ayo mamodoka ari ayo abantu bakorera muri iyo nzu canke bagendeye iyo nzu. Bishobora gushika rero ugasanga n'abakiriya bo muri iyo nzu.

Akabati babikamwo ibitabo impapuro canke amakaye gusa twaba tubona neza yuko vyari ibitabo bashobora kwifashisha mu kwiga mu gusoma mu kwirohera n'ibindi vyinshi.

Abakinyi bayiko barakina umupira w'amaboko aho bibonekaneda yuko bari bahereje gutamwo mu gatebo ni kuvuga ko bari binjije amanota ashobora kuba yarabiriye icanke atatu canke rimwe bivaye, naho umukinyi yaterereye umupira yaraherereye.

Ikibanza bakoreramo ubushakashatsi bujanye n'ibintu si uhinga hakaba hari hari rero ivyoumu bashobora gukoresha biteretse ku meza yaikiyo gikomeye cane kaba hari ho, kandi aho abakorwa ubushakashatsi bashobora kwicara hakozwe mu cumanyene.

Amakaye canke ibitabo abanyeshure bifashisha mukwiga, mukwimuramwo ivyo bize n'ibindi, ayo makaye rero akaba afise amabara agiye atandukanye harimwo amabara y'iroza, amabara asa n'umucungwe, amabara asa n'umuhondo, n'ayandi menshi.

Imashini nyabwonko zibiri imwe ntoya iyindi nini ,aho harimwo ibintu bishaka gushusha, aho bigaragara ko ashobora kuba ari umuhinga yariko arabigisha agira ubushakashatsi ku bijanye n'iyo mashini nyabwonko.

Isomero rinini cane ryagutse ifise intebe nziza, ariko zisanize imaze imyaka myinshi ni kuvuga ko zatanguye gusaza biboneka neza yuko harimo nizatanguye kwononekara ukaba hariho, kandi urubaho rwiza ushabora kwifashisha mu kwiga.

Igikoresho co mu buhinga bwa none cifashishwa mu kuzana umuyaga mwiza mu cumbu aho hariho ahantu bakiriza akantu gatukura cicariye ku kintu kimeze nk'ikibase cera hakaba harimwo kandi n'amabara y'ubururu n'ayandi y'umuhondo kikaba gikora neza cane rero mu kuzana umuyaga.

ubwiherero bw'ahantu hamwe tutamenye neza hari ibi ibinyinyiri bibiri binini binini n'urundi rumwe ruzisumba, aho hariko n'imiryango ifise ibara rishaka kwirabura y'ubwinjiriro bwayo matwareti.

Ikibanza babikamo ibikoresho vyifashishwa mu bigisha n'ukuvuga ngaha turabona neza y'uko vyar ibikoresho bikoreshwa mu kigo c'ubuhinga mu cirwa c'ubushakashatsi harimwo nk'ibintu vy'imiti canke ibindi bikoresho nyene .

Akabati keza cane gusa katari kanini, karimw'ibitabo vyo gusoma bimwe bimwe usanga birimwo inkuru ziyoshe, ibindi ugasanga bivuga ku buzima bw'abantu bw'ivyamamare, ifoto ikaba yafashwe itariki icumi zukwa cumi n'indwi mu bihumbi bibiri n'indwi.

Abana bariko barakina umukino ushobora kuba ari uwa netebore, hama bamwe bakaba bari bambaye utuntu tuberekana uko babana dusa n'ubururu, abandi bakaba bari bambaye udusa n'umuhondo.

Ubwinjiriro bw'ishure ryisumbuye ni kuvuga ishure rya kaminuza nder'abigisha riherereye mu gisagara ca Bujumbura; aho haboneka inzira yagutse kandi nziza igushikana neza na neza aho mu kigo indani ukaba uca ahantu hateye ibiti vyiza cane biteye igomwe.

Isanamu nziza cane yerekana imiji imwimwe igize isi n'ivyo yisangije harimwo nka Lagos, New york, Mombai, Tokyo, n'iyindi, bakaba berekana neza na neza ivyo iyo miji isumbije iyindi.

Ivyuma vy'ubuhinga bwanone bigizwe n'intsinga zirezire, zimwe zirabura, izindi zitukura, izindi zisa n'urwatsi rubisi, izindi zisa n'umuhondo, ziteretse ku meza nziza cane ifise ibara rishaka kwera.

Ubwiherero bwa kijambere bugizwe n'aho binjirira imiryango yera ngo de, iyo miryango kaba ariyo bakoresha binjira bakeneye kiherera. Hejuru hakaba hari amatara abiri meza cane yaka bigashimwa, impome zikaba ziteye ko amakaro ahafasha gusa neza.

Ibikoresho, bikoreshwa ,n'abanyeshuri mu muvyiko ,bicapo bakoresha bacapa bakora n'ibindi bintu baVyifashishije, ivyo bikoresho rero akaba ar'amakaramu akoze mugiti y'amabara ,atandukanye akabashinguye neza cane mu bikarato bitandukanye.

Impuzu zo gukinana umupira w'amaboko zigizwe n'ikabutura hamwe n'agapira kayu hamanwa amabara yirabura ayandatukura ayandiyera izo mpuzu zikaba zikinanwa n'uwari we wese abo mugabo cyangwa umugore ariye gukina gusa umupira w'amaboko.

Ikibuga, ciza cane, c'umupira w'Amaboko, aho hari, agatebo ,batereramwo ,mu kugira batsinde, hasi hakaba hasize Amabara cane cane, imirongo yerekana aho itere igarukira, hama hejuru akabare ,hasakaje Amabati yikuruvye.

Igikoresho bakurisha mu gufatanya ibintu n'ibindi basanzwe bitwa spadala aho myonekaniza yuko zari nyinshi kuvuga imiheza batura iyindi zibikoresho bikaba bikoresha mu gufatanya ibintu vyinshi kabifatanya ari bibiri canke bitatu canke birenga.

Akabweta babikamwo uducamurongo tw'ubwoko bwose hamwe nikaramu y'igiti ku bucamurongo rero kaba bufise ubutzi butandukanye harimo nk'agapima ingano harimo agapima bukike n'utundi twinshi.

Ivyuma bitwa imisumari, bakoresha mu kwubaka, mu gufatanya ibi na biriya, ikaba ari miremire, bashobora gufatanisha nk'ibiti bibiri, canke gafatisha nk'ibati ku giti, n'ibindi bintu.

Igikoresho bikoresha mu gusiga amarangi kiba gifishe ikibanza ca mbere c'imbere kizunguruka cifashishwariro mu gusigiririza amarangi inecanecane ku mpome canke mu bindi bibanza inyumanya mu mahaka bariho icuma bafata kugira banyireze ahaho imbere.

Ubukarato bwinshi cane bwerekana ama firime amwame k'aba bwerekana rero ingene amafirime ab’ameze ku buryo bw'aho usanzuruye ushobora kumenya zimwe mu ngingo nkuru nkuru zazigeze ayo mafirime.

Icuma, gikingira mu mutwe ,witwa ikasike ,bashobora kwifashisha mu kwikingira umutwe, bakabukingira ibintu bizoza bibonona, nikuvuga nk'amambuye, ashobora gukoroka mu gihe barikabarubaka nkinzu.

Ibikoresho vyo mu buhinga bwa none harimwo agabuni ikikarato ikaye agabaro, kandi n'ibintu vy'ibitsingatsinga bifatanya anahari kugira ngo bashobore gukora bushaka catsi bwabo neza.

Isomero rinini, kandi risa neda rifisikibaho ciraho uburagisa, naho canditse kibintu bidafuse intebe nziza cane zikoze mu giti hariko ivyuma ku maguru hagati na hagati hakaba hari ibiti bifashe urusenge rw'inzu.

Imashini bakoresha mu guteranya, kugabura, kugwiza n'ibindi biharuro, iri hagati y'ubukiramende, n'ubundi buntu abana bashobora gukoresha mu biharuro bukaba bufise n'amabara atandukanye.

Akabwereta kanini karimwa amakaramu menshi cane abana bashobora gukoresha bandika, ndetse n'abantu bakuzi bagakoresha kubuzi bwabo bandika ibintu vyinshi harimo amasomo akabamwo ibikorwa bijanye n'akazi n'ibindi zinshi cane.

Ingwa zibiri nziza cane zitarakora zisa n'umuhondo , hamwe n'igifutisho gihanagura ikibaho canditsweko n'izo ngwa gifise aho bafutisha hirabura , n'akabaho gakomeye gafasha mu gufuta neza.

Amakaramu y'ibiti, hamwe n'ibindi bisigisho ,biherereye hejuru ku meza ,vyo bisigisho n'amakaramu y'ibiti ,akaba aray' ubwoko bwinshi, aho tubona Amabara atandukanye menshi cane, aho twavuga nka yera ,ayirabura ,ayatukura ,n'ayandi.

Amakayi abana bigiramwo atanu rimwe risa n'iritukura irindi irisa n'umuhondo irindirisa n'urwatsi lwisi hari aho bandika izina akaba rifishe imizingi ihese y'ugaye.

Ikibanza basomeramo ibitabo kirimwo ububati bwinshi cane, ubwo bubati bwose bukaba burimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye, harimwo ibiba bivuga ku nkuru, ibindi bikavuga ku bijanye n'ubuhinga, ibindi bikavuga ku bijanye n'ubuzima bw'ivyamamare.

Ikibumbano, giteretse ku meza, cerekana umwana akiri mu nda, aho bitwa mu gitereko; congera kikerekana, ibihimba bigize indani, mu mukenyezi, mu gihe aba yibungenze umwana, arivyo nk'amara, igitereko, ubwinjiriro bw'igitereko, n'ibindi.

Akazu ka sugumwe keza cane k'ikizungu kubakishijwe amakaro gafise aho bashira umwanda mutoya heza cane hasi haboneka yuko atasuko ryari rikozwe neza bishobora kuboneka no kuruhome yuko hasa n'umuhondo.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshure baja kuma shure harimwo umukasi, isaha, isakoshi, agahanaguzo, imashin'ikora ibiharuro, ikaye n'ibindi vyinshi bitey'igomwe.

Abanyeshure benshi bariko abakurikirana ikirwa c'ubushakashatsi aho bariko barakorera mu kibanza ciza cane cubatse neza cane kipise amakaro baho bariko barakorera kuri iyomedo ni kuvuga ko hari hera cane kabahariho, kandi n'umwigisha ikababereka vyo bokora.

abanyeshuri biga ibijanye n'ubuhinga na Cane Cane mu gisata cya kemiya aho bariko bakora ubushakashatsi bwerekeranye n'ico cirwa haboneka neza naneza umwigeme yari yitwikiriye n'igitambara gitukura yambaye itaburiya yo gukingira umubiri yera.

Inzu bakoreramwo ubushakashatsi, irimwo ivyo bifashisha bakora ubwo bushakashatsi, hariko amadirisha meza cane ashobora kuzana akayaga, agasohohora imyuka mibi, hakaba hariyo kandi ama meza bakoresha muri ubwo bushakashatsi nyene.

abanyeshuri biga mu gisata c'ubuhinga na cane cane ibijanye na kimiya aho bari ko barakora igerageza bifashishije ibikoresho bakoresha murivyo vyigwa Bakaba bari bambaye impuzu za kabugenewe harimwamataburiya yera.

Ibiro vy'umuntu w'umukanishi akora canecane mu bintu vy'uguhinga aho afisemwo ivyuma vyinshi cane vy'ubwoko bugihe butandukanyi ashobora kwifashisha, ariko arakora ubukanishi bwiwe aho twovuga ahama ameza n'ibindi vyuma bikorayemwa ameza.

Ikigo cigisha ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho tubona ama mashini nyabwonko, gusa ata numwe yariko arayakoresha, ari ku ma meza meza cane, iruhande y'abo hakaba hari hari intebe umunyeshure ashobora kwicarako mu gihe ariko arakoresha izo mashini nyabwonko.

Ikigo c'ubushakashatsi aho abanyeshuri bashobora kwifashisha bariko bakora ubushakashatsi bwabo aho baboneka neza amameza menshi cane, kandi ateyigomwe afase aho bakorera hera aho umunyeshuri ashobora gushira ivyo bikoresha bakarakoresha mu bushakashatsi bwiwe.

Imashini zifashishwa n'abanyeshuri biga ibijanye n'ibiharuro, izo mashini zikifashishwa bariko barakora ibiharuro nko kugwiza, guteranya, kugabura, gukuramwo, ibiharuro binini binini gutyo bikabasha kuborohera mu biharuro baba bariko barakora.

Ikigo ca kaminuza higiye aho abantu bakude aho bigaragara bivanye n'intebe n'amameza bakoresha bigaragara neza yuko vyari vyo mu migo vyamya kaminuza ivyo bikaba bidashobora kuboneka ahantu higira abana.

Amacupa atanu maremare, kandi avyibushe, bakoresha mu bushakashatsi bwo mw'ishure, aho ayo macupa bashobora kuyashiramwo ivyo bagira bakoreshe murubwo bushakashatsi bwabo, ni kuvuga nk'amazi canke ibindi biseseka nyene, bakoresha mu bwo bushakashatsi.

Inzu nziza cane irimwo abantu bateye igomwe, biboneka yuko ari inzu y'ubushakashatsi, bivanye nuko abariyo bariko barakora ibikogwa vy'ubushakashatsi, hanze y'aho biboneka yuko hari hateye ibiti biteye igomwe, bivyibushe kandi vyiza cane.

Abanyeshure babiri b'abigemeye bambaye amataburiya yera bafise imishatsi yirabura ihinze barika barakora imyemenyerezo ku bijanye n'ubuhinga aho biboneka neza yuko muri iyo nzu yari nze bakoreramwo ubwo buhinga nyene.

Ibikoresha bitanu vyiza cane ugusava ingano zitangana bifashisha mu vyirwa vy'ubuhinga aho ivyo bikoresho bishobora gushirwamwo ibintu bakoresha muri bwo binke kuvuga nk'amazi canke ibindi bintu.

Umukobwa akiri muto yambaye amarori yambaye ariko arakora ubushakashatsi yandika kubipapuro afise ikaramu, imbere yiwe hari ivyuma vyubuhinga harimwo urutomati, imashini nyabwonko n'ibindi.

Isomero ryiza cane ryigiramo abana b'abanyeshure harimwo intebe bicarako zikoze mu giti ,ariko zifise aho zihagarara ku vyuma hasi hasize isima ku mpome ,hasize irangi ryera ryiza cane rituma abana biga baryohewe.

Umunyeshuri akora ibijanye n'ubushakashatsi, biboneka yuko arivyo yariko arakora yandika ku mpapuro zera, n'ikaramu y'ubururu, yambaye itaburiya yera, afise imishatsi myiza yirabura, yambaye amarori, imbere yiwe hari imashini nyabwonko yariko arifashisha mu bikorwa vyiwe.

Abanyeshuri biga mu bijanye n'ubushakashatsi bari bari mu nzu bakoreramo ubwo bushakashatsi. Aho tubona umwigeme yitwikiriye n'igitambara co mu mutwe gitukura yambaye itaburiya yera aho yariko arakora ubushakashatsi bwiwe.

Icuma kibonerana gifise utubuye dutanu twanditseko indome ,aha musi yaho hari hari ikintu kimeze n'ikibabo gifise ibara ishaka kwirabura hakaba handitseko ivyandiko vyinshi vyerekana iki cuma icarico.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo ibikoresho ibi na biriya bifashisha mu gukora ubwo bushakashatsi harimwo abanyeshure babiri beza cane babigeme bambaye amataburiya yera bafise imishatsi isutse yirabura.

Abantu, bari ku kivi, biboneka y'uko harimwo umwigisha, bivanye n'uko, yariko arereka abanyeshure ivyo gukora, abandi bakaba bari abanyeshure, bivanye n'uko, bariko baritegereza ivyo umwigisha abereka, bambaye udufukamunwa, n'udukoresho dukinga intoki.

Imeza yarishashe ko ibitambara c'amabara menshi avangavanze ayera n'ayirabura giteretse ko ibikoresho vy'umwigisha canke vy'umunyeshuri haboneka yuko bimwe vyari ivyigwa ibindi vyo gusoma bisanzwe.

Ibi papuro bisa, naho vyavuye mu gitabo cigisha bijanye n'amagara b' abantu zompapuro zwa zatawuza aho zerekana ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri harimo nk'umutima n'ibinyangingo bigize umutima hamwe n'ibindi vyinshi.

Ishusho abana bigira ko mw'ishuri barko barabigisha ibihimba ryiza umubiri wumuntu musi yafyo akaba hari amakaye menshi bishoboka ko yari ari abanyechuri biga muri iryo shuri akabareho, kandi n'ibitabo bifashisha.

Isomero kyiza cane, kandi ryagutse aho baboneka yuko hari ibikoresho vyinshi cane vyukbifashishwa n'abana aiko barakora ugushakashatsi ni kuvuga ibitabo vy'ubwoko bwinshi, kandi bikiriye ibishasha bishasha n'ibindi binshi.

Akabati kari munzu ntoya, kabitsemwo ibintu vyinshi, harimwo ibitabo impapuro zo kwandikako zera zirezire, ibitabo vyiza cane harimwo ivyo kwigiramwo n'ibindi vyo gusoma, n'ibindi vyinshi, hakaba harimwo Kandi n'ibindi bikoresho vyifashishwa mu kwiga.

Ikibanza babikamwo amadosiye ashobora kuba ari ay'abanyeshuri. Amwe akaba abitse mu dukarato dushaka gusa n'umuhondo, utundi tw'ubururu, hejuru yaho hakaba hari hari ivyuma bakoresha mu kubika no mu gushingura ayo madosiye.

Ikigo co kw'ishuwe shingiro, aho hari meza nziza zera, n'intebe nziza nziza zishaka kwirabura imbere, hakaba hari ikibaho cirabura ariko gisa nkicanditse ko ibintu vyinshi.

Ikigo c'abana bimenyerereza ko gifise aho bakinira nkenshi cane, kandi abo bakinira bakaba hari ibikoresho vyo gukina iibigiye bitandukanyi aho hariho kimwe bicarako hama uyu ndagasunika umwana akabona kunezerwa aryo umumyenga.

Ibikoresho abana bashobora kwifashisha mu gukina bary'umunyenga bikaba bikoze mu cuma hakaba ariho ingazi z'ibadugana hejuru hama hakaba hariho n'ikindi cubururu c'icuma nyene kibafasha mu kurya umunyenga bishungurura ibisigaye bikaba bisa n'umuhondo.

Ibikoresho togukina by'abana ni kuvuga biherereye mu ishuri indere abana ni kuvuga ishuri ryimenyereza mw abana bakiri batonye kaba hari hari ibikinisho kitama baratandukanye hari mitama baratkura ayera ayirabura n'ayandi.

Ikibanza cinezerezamwo abana bakiri bato aho hari hari ibikinisho bibafasha mu kurya umunyenga sanugwa n'ubururu kaba hari hashinze, kandi ibiti ivyo gikozemu c'uwo icuma gikomeye cane vyose kada rosize mabara y'ubururu n'ayiloda.

Igicapu gikoreshwa n'abana bakiri bato bariko barakina ico bitwa igisakire hariko inimero imwe zibiri zitatu zine na zitanu na zitandatu n'indwi hamwe n'umunani .Aho umwana ashitse ku nimero y'umunani akagaruka ku ya mbere aba ahejeje gutsinda.

Ikibuga abana bakiniramwo harimwo ako kwinyereza hakabaayiho ingatidoba hejur hamwana yicaye akinkereza agashash ibyo rero kabishwaho kugira ngo abana binezereze nkama bakine bagoyegwe unezerwe.

Ikibanza giteye igomwe giteyemwo ivyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rubisi hubatse amazu amwamwe afise amabati asa n'ubururu, akaba afatanijwe n'umugende.

Igikoresho Ciza cane co mumuco wabarundi citwa Ingoma gifise hejuru urushato rushobora kuba Ari urwinka rwimpene igikoko hamwe niyindi migozi iva muri izonshato nyene iteretse ahantu kwisima munzu.

Ikaratoka ini cane kibica amakaramu y'igiti y'amaranki akoreshwa mu gucapa canke mu gusiga amaranki ku mpapuro hakaba hari mawe amakaramu y'ibitirero yiyuboko bwinshi y'amabara atandukanyi hari mu ayela aratukura ayilabula na yanji.

Ikibanza ciza cane kiboneka yuko ari isomero yigiramo abana b'abanyeshuri .Aho harimo intebe nziza cane zikoze mu giti cumukaritusi canke cumumanda ,kubera ukuntu kiboneka nk'aho gikomeye hakaba hari iyo rero abanyeshuri babiri bariko bariga.

Ishure yigiramwo abana bakiri bato aho biboneka neza yuko intebe bicarako bazononye mu kuzandikako, mu kuzicapako, mu kuzikinirako, gutyo zikononekara ntizibe zikiboneka nk'uko zibaye intebe nziza kuko zimeze nka zishasha.

Inyubako zigize ishure riri hano rifise amabendera abiri ashinze ku bwinjiriro bw'iryo shuri hari ibendera ry'uburundi n'ibendera ry'ibihugu bigari; ikaba ifise imiryango rero y'ubururu yinjira muri ayo masomero.

Ikigo c'amashure ni kuvuga isomero rimwe muyagize iryo shure, aho higiramwo abanyeshure batari benshi cane, kumvo zuko intebe zari zirimwo zitari nyinshi. Ni kuvuga rero ico kibaho caho kikaba cari cirabura neza cane.

Aho abanyishuri bashobora kurara ni kuvuga uburaro bukaba buherereye neza no neza mu mashuri y'indaro aho abana badashobora kwiga bata biga bararaho nyene babatikaniriza rero aho barara ari bwo buryamo.

Ikibanza c'iratiro ciza cane gifise abana bari baje kuhakinira bihashoboka neza kuba ari ishure shingiro ryigira ko abo bana hakurya no hakuno hakaba hari ibarabara rica aho hano kubera abanyeshuri barikoreshe baje kwiga.

ikigo c'ishure kinini cane cigako abana benshi aho bari batonze kugira ngo baririmbe ururimbo ruhayagiza igihugu bongera badubuza n'amadarapo abihaya berekana abanyeshuri bakaba bari bambaye neza cane amashati yasa n ayera hamwe n'amajipo yirabura.

Ikigo cishure cubakitse neza aho gifise igorofa igeretse kabiri kaba kizunguruka aho biboneka neza yuko hashobora kubahiga abana benshi hagati iyo ngaho kaba hrateyemwo igiti kinini c'amababi meza cane aho abana bashobora gusamira akayaga.

Igorofa igeretse kabiri ryigiramo abanyeshuri bo muri za kaminuza aho ryubakitse neza n'ibikoresho bikomeye. Tukabona kandi n'ingazi zidugana ku bigira hejuru zibadugana zikabashikira mu masomero y'abo bigamo.

Iyinjiriro ry'ikigo c'ishure tutamenye ineze ico arico, cigamwo abana bakiri bato, abakuze n'abandi, aho rero berekana ivyuma vyugariye umuryango winjira mur'ico kigo, impome zaco zikaba zisize amabara, ayera n'ay'ubururu.

Ishure yigiramwo abanacankeabandi bantu bakuze bifise ikibaho kiza cane cirabura, ariko kiba canditse ko'ibintu hakaba abatahibwa bihanagure intebe zo muri gishure zikabano intebe nziza cane zikoze mu gwoiti gishobora akubaye ic'umukariturusi canke c'umumanda.

Icuma bashiramwo amashikanwa aho cubatsi kitsikuni cubatse hakaba hariho aho babishiramwo indani hakaba hariho n'icuma gisakaye gifasha mu gukinga ibiba biri mw'indani hakuno yacu bakabateye ibiti bikaba bikuza cane hakaba, kandi ku ruhande rwawo parisi modoka.

Umwigisha ariko aratondekesha ibitabo ni ukuvuga ariko arondera ivyakoresha n'ivyaha abanyeshuri umwanya yagira aje kuyigisha. Bikaboneka neza rero ko yari yambaye ishati y'ubururu, amarori yera, ikirato cera n'icirabura.

Ikibanza kinini cane cagutse gishobora kuba cari ico mw'ishure shingiro canke mu mashure y'indaro aho hari amameza n'intebe bikoze mu cuma vyiza cane bishobora kuba vyarifashishwa nko mu gihe hageze gufungura canke mu bihe vy'amanama.

Ikigo c'amashure y'abana bakiri bato aho baboneka ku mashusho bambaye impuzu zo kw'ishure nyene, aho amashati yabo aba asa n'ubururu, hama izo bambara munsi bikaba bisa na kaki canke vyirabura. Haboneka neza rero ubw'injiriro bwo kwiryo shuri.

Ubwinjiriro bwishurwe shingiro aho bufise umuryango ushaka gusa n'ubururu, ariko ushaje nikuvuga yuko warahinduye ibara bivanye n' uko abana bawononye bakawuterako ny'mepira bakawukorakora akabahubakishijwe rero amabuye y'amatavari.

Amakayi abana bakoresha mu kwiga canke abandi bantu bakuze bakoresha mu manama canke mu bindi bikorwa n'ivyo nk'ivyo nyene. Bimwe bikaba bisa n'umuhondo ibindi bitukura ibindi bishaka kwirabura. Utwo dukaye rero kenshi tukaba dukunda gukorerwa mu gihugu c'ubushinwa.

Ikibanza ciza cane giteye igomwe ciratiro cerekana igiti kirekire camako ivyamwa vy'amapapayi; ico giti kikaba gifise amashami arekerera ashamitse asana n'urwatsi rutoto ha ruhande yaho hakaba hateye amashugwe ateye igomwe.

Akabweta bashiramwo udukoresho tumwe tumwe bifashishisha bikobariga ibiharuro harimo nk'uducamurongo dufasha mu guca imirongo imwe ikitseyindi goramye harimo n'utweni dufashanko mu guca imigingi n'ibindi.

Ikibanza cishure barimamwo ivyo kurya bishobora kuba bifungura abanyeshuri bo kuri ryoshure kubatubonamwo nk'ibigori ivyatsi bimwe bimwe bifashisha mu guteka kabaye horewe n'ubw'injiriro bwokuri iryoshure.

ishure ry'akarorero ryida cane ryerekanwa n'ingicapok iri ku muryango wayo aho rivuga y'uko gishure rirera abana bakiri bato kuba mu bana bacimenyereza gushika mu bana bakuze umbagera mu mwaka w'icenda

Isomero rinini cane rifise intebe nziza zikozwe mu giti c'umukaratusi inyuma hariho ikibaho gisa n'aho cabomotse ku ruhande rwo hepfo hepfo hakaba hari hasize amarangi ashaka kwera ay'ubururu ku madirisha n'ayandi yirabura.

Ishusho yerekana umuntu yariko aravoma amazi yari impande y'inzu asanzwe abamwo, iyo nzu ikaba hasi hari isima ishasheho ku buryo bw'uko abantu bashobora kurengana vyoroshe cane.

Isomero yiza cane zigira mu banyeshure ryubazi n'ibikoresho bikomeye aho hariyo intebe zisanezo zisshobora kubo ziwaje mu giti cae cane c'umukaratusi camwe ikindi gitinko mu bwoko bwumumanda kivumuvumu cane ibindi.

Ishure shingiro ryigamwo abana bimenyereza abana bakuze n'abandi bana bisumbuye aho ryari fise inyubakwa nziza cane kandi zikomeye isiz'amabara amwe yera ahandatukura ahandi y'ubururu hanze yaho hakaba hari hari ikibuga kinini cyane gishobora guparika mwo nk'amamodoka abazana ku mashure.

Ubwinjiriro bw'ishuri bwiza kandi ryagutse aho haboneka uruzitiro runini kandi rwubakitse mu mabuye, winjiye ukaba ushikira mu kibuga kinini kandi cane c'iryo shuri, hama amashuri akaba yubatswe nk'igorofa aho rigeretse rimwe.

ubw'iherero bwa kizungu ariko busa n'ubushage bufise aho bahagararashwe kuri hatanu impome zikaba zahora dera zifistuma barashaka kwirabura ariko abana bahazikoresha bakaba barrcavuje mu kuzandika ko ibi canke biriye

Ikibanza ciza cane abanyeshuri bifashisha mu kwiga ni kuvuga ko ryari isomero ifise intebe nziza cane rifise ivyuma bihagaze ko bisa n'ubururu hamwe n'igiti bashize ko bashashe bashobora kwandikirako gikoze mu karatusi cangwa mu mumanda.

Ibikoresha tumenyeshuire yiga mu mashure zisumbuyebw'uguhinga aho harimo icuma kimufasha guteranya, kuko uwamwa wo kugwiza kugabura no gukora ibindi biharuro kabariro yarafse ikayiye ikayandikamwo amanyishuyeatora kabaro n'ikaramu yazifashishamwo.

Mu kigo c'amashure indani aho gishobora kuba kera cuburaro haboneka neza inzira iva mu kibanza kija mu kindi gisakaye gifise kuba yabize bitume abanyeshure bagenda neza mu kiringo co kwiyunguruza bava murico kibanza kimwe baja mur'ico kindi.

Abana b'abanyeshuri benshi cane bari bavuye ku ishure bagenda baratambamye kw'ibarabara aho bari bambaye imyambaro y'ishure ifise ibara rya kaki nikanida rero yuko bariko baraca impande y'amazu yubatse neza.

Ikibanza ciza cane kigiramwo abana bato bato aho haboneka neza ibikoresho bakoresha mu kwinezeza ikibuga cagutse bakoresha mu gukina mu mwanya w'akaruhugo camwe mu mwanya warikubariga ivyigwa bijyanye no kunonora imitsi.

Ikigo c'amashure ciza cane cigiramwo abana bakira bato n'abana bbisumbuye ifise amadirisha asa n'ubururu inkingi zigifashe zikabazahizeya, ariko zikaba zicafuye, kubera abana ashobora kuba bahakinira canke bakacafuza.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshure biga ibijanye no gucapa harimwo amarangi yari mu dukopo twabugenewe amarangi akabari mu boko bitandukanyi harimwo ayatukura ayasa n'umuhondo na yandi kaba hari, kandi ibikoresho vyifashishwa nyene mu gusigiririza ayo marangi.

Ikintu bitwa ,umukubuzo, bakoresha bariko barakora Amasuku, yaha canke hariya aho gikoreshwa mu kwegeranya imicafu, mu guhanagura iyo micafu ,mu gusohora, imicafu ,nko munzu cangwa mubindi bibanza.

Aakabati keza cane kandi gakomeye kube mu cuma gishyaka gusa n'icyirabura aho habikamwo abanyeshuri dukoresha twahabo tumwe tumwe tumwishuri harimwo amakaye ibitabo amashakoshi yabo amakaramu n'ibindi.

Ishuri ryigako abantu bakiri batobato ni kuvuga ishuri shingiro, abo bana bakaba bari bari mu karuhuko batanga, bariko rero barinezeza mu kibuga c'iryo shuri ahasanzwe hari n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ikibaho cirabura ciza cane bakorerako mu kwigisha ni ukuvuga bashobora kwandikako ivyigwa ni kuvuga nk'ibiharuro ,ibifaransa hama bahejeje bagashobora kubifuta biraboneka kandi n'uruhome rusa n'umuhondo.

Abana bamwe ari bo bantu ba mbere bakunda ibintu vy'imikino yo kwiruhurira mu mutwe mwo gukina imipira y'amaboko canke w'amaguru no kuja kubivuma.

Ikibuga kinini c'isomero riboneka yuko ryubatswe nk'igorofa igeretse rimwe ifise amabara y'ubururu, aho hanze mur'ico kibuga hakaba hamwe hateye igazo ahandi hakaba hagaragara.

Igikoresho c'ubinturukana bumenyi bakoresha mu guhindukiza no mu kwemeza ibikorwa kobarakorera mu mashini nyabwonko, hepfo yaho kaba har’ibintu vy'ibitabo n'ibindi vy'amadosiye nshobora kwemeza neza yuko hari mu biro vy'umuntu.

Amashure meza cane afise aho bigira habiri gusa afise amabakiye agomba kwera hanze yaho hari ikib ugabana bashobora kwifashisha beko barakinaya imikino itandukanyi ha ruhande yaho na ho hakaba hateye ibiti vy'ububoko bwinshi.

Ishure rya bana bakiri bato bimenyereza bitwa garidiyene ririmo intebe nziza cane zimwe z'ubururu izindi z'umuhondo n'amameza asize amabara y'umuhondo ariko ibikoresho vy'ibikinisho abana bashoborakwifashisha biga canke bakina mu kwiryohera.

Isomero ryagutse ryigiramwo abanyeshuri aho harimwo intebe zubakishije ibiti ,ibiti cane cane vy’imikaratusi imbere hakaba hari rero ibikarato bashiramwo imicafu n'ivyo babikamo ibitabo hamwe n'ikibaho cirabura.

Inyubakwa ikomeye kandi nziza, tutamenye icikorerwamwo mugabo ishobora kuba araho ababyeyi bibarukira hakabiri, akaba hariko umuryango wera ngo de, ufise n'amadirisha meza cane, hari ahashaka kwirabura, ahashaka kuba asa n'umuhondo bukebuke.

Abanyeshuri bashika kuri batandatu bariko barakurikirana icigwa c'abigishaikobarafasha nya kwigisha ari babiri aho ico cigwa cari gisa nKaho bariko barakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi babishira ku gitambara kugira biboneke neza.

Ishuri shingiro ryigamwa abana bacimenyereza n'abandi bakutse bukebuke tutamenye aho riherereye ryubakishije ibikoresho vyiza cane harimwo mabati ashaka gusa n'umuhondo ibyumba biyafashe bikaba bisa n'ubururu bikaba hariho n'abana rero bari bari mu karuhuko.

Uducapu twacabwe n'abana harimwo duhuzu two musi duhuzu ubambara ku maguru duhuzu bambara ku mutwe duhuzu ubambara bagiye kuryama duhuzu tw'abakobwa duhuzu tw'abahungu n' utundi twinshi.

Ribarabara ryagutse, kandi ryiza riboneka yuko rikorershwa canecane mu ngendo z'abantu rereereye hagati ya iiynzuzibiri ni kuvuga haboneka, kandi imodoka nyinshi cane zishobora kuba zifashisha iryo barabara mu ruja n'uruda rwaju.

Abana biga mu mashure y'intango baherereye hanze y'ishure, iryo shure rikaba rifise inkingi zifashe amabati, zisa n'ubururu, abana rero bakaba basa nkaho bari basohotse mu karuhuko.

Agakoresho keza cane bakoresha mu gusongora ikaramu y'igiti gafise i parasitike yiyabura na kuma gasongura ikereyo gashaka kwee akaba gakoreshwa rero n'abanyeshuri canke cane mu gusongora iyo karamu yigiti.

Ikibanza, co kwigwiramwo basanzwe bihitwa isomero, kirimwo intebe nyinshi, abana bicarako; zikozwe mu giti, zisizwe n'irangi hepfo, hepfo hakaba haherereye ivyuma, bifashe izo ntebe.

Umwana yambaye umupira mwiza cane usa nurwatsi rubisi uriko amabara yera, ariko arandika mwikaye ibiharuro, vyerekeranye n'ibintu tutashoboye kumenya yandikisha ikaramu nziza yandika nibara ry'ubururu.

Aho bashingura ibikoresho by'ishuri harimo amakaramu ibwoko bwose nkuvuga aybururu ayatukura ayigiti na yandi karamo n'ibindi bikoresho yo bifashisha mu ishre harimo nk'ifatanya impappuro n'ibindi.

Amakaramu y'igiti y'ubwoko bwose mvuga ubwoko bwinshi bitandukanya amabara n'ayandi harimwo amabara y'umuhondo ayatukura ayirabura rwatsi rutoto rwatsi rubisi y'ubururu bukakije ayasa n'igicu n'ayandi menshi.

Ishure shingiro ryigiramwo abanyeshure rifise intebenziyandiriza zikoze mu giti imbere akaba hari ikibawo gisa naho kiranaguye rikubuga cyanditse ko ibyirwa ningwa yera uruhome rw'imbee carse n'urucafuye aho gwaboneka ko gwahora guera ariko ubu rutacera neza.

Umuryango mwiza cane utukura ukomeye ufise umwugariro bitwa iselile, ukaba ari aho bashingura ibintu icongereza store, ukaba ari mwiza cane ushobora kuba warakorewe mu bu shinwa kubera ariho bakorera ibintu vyiza.

Ahantu bakorera ibintu bijanye n'uburimyi no bworozi aho tubona insutsi mwe zishobora kubazazbamo ibitungwa hafi yaho naho akaba yarihateye ibitegwa nsencyane ibitegwa mbumbarugo bashobora kwifashisha mu guteka imuhana.

Igice c'ishure co hanze, iryo shure rikaba ari ishure ry'intango canke ryisumbuye, aho hanze hari hateretse imodoka yo mu bwoko bwa probox aho ishobora kuba yari izanye abana, canke irindiriye ibatahane.

Ishure ryaguze ni kuvuga rinageretse rishobora kuba ari i gorofay geretse kabiri aho haboneka yuko hari amasomero menshi, kandi meza cane afishe imiryango y'ubururu akaba rero irishure rishobora kuba ryakira abana benshi.

Ikibanza giteye igomwe abana bakiniramwo, ashobora kuba ari n'amasomero abo bana nyene bigiramwo, hama aho bari bari hakaba hari ikibuga bakiniramwo mu mwanya wo kuruhuka, hakaba haboneka rero ibikoresho bifasha abana mu gukina n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Cizahahoraamanuka ko amataniyaro akirajijerereye ikinu canye mu mushurire icumbur abagasorahkvekiyikurizokirirwamanga kurizira aberabonekane wegayubuo uzaygangituriricake mu gatabere no ko harimwazenuna.

Ishakoshi nziza cane ishobora gukoreshwa mu bikorwa vyinshi. Harimo no kuja ku ishure harimo ho gufata urugendo n'ibindi vyinshi iyi ahantu ha honyene hasanahera ifotoye neza cane ifise amabara amwe asa n'ubururu ayandi agomba kwera..

Ikigo c'ishure ciza cane cubakishije amatafari ahiye, gifise imiryango myiza cane yera n'amabati asa n'ayakomeye afatishijwe n'inkingi zitukura hakaba hariho kandi n'ingazi zituma umuntu ava mu gihimba co hepfo aja mu ca ruguru.

Ishure ryiza cane rifise impome zera zisize amabara meza cane yera harimwo intebe zikozwe mu giti nziza hasi hakaba hasize isima itukura iryoshure rikaboneka neza yuko yimirije kwakira abanyeshure.

Isomero ryiza cane rifise ubw'injiro w'umuryango ukomeye ukoze mucuma fise intebe nziza cane zimwe zikoze mu bibaho hamwe n'icuma bifatanye, hakaba hari ko amadirisha abonerana afise magiriyaje.

Amashure ishingiro yubatse neza cane mu vyubakisho bikomeye aho mu kibuga hari hari ivu risanzwe akaba yateyeho gusa ibiti nacanecane ibiti by'amavoka hamwe n'ibindi.

Igiti ciza cane gitotahaye camako ivyamwa vy'amavoka aho tubibona ko neza cane yuko cari kinamishije, kubera amavoka araboneka, kikaba cari giteye hakurya y'inzu ahaca ibarabara.

Abantu benshi cane bakiri bato bariko bariga bimenyereza ibijanye no gucapa. Bakaba bari bambaye neza cane basa neza cane. Bari ahantu heza hateye ivyatsi vyiza bisa n'urwatsi rubisi, hakaba hariho n'umwigisha yariko arabakurikirana.

Ibarabara ryagutse, kandi yeyata co ribaye rica hagati y'amazu abiri rikaba riboneka yuko rikoreshwa mu ruja n'uruza aho haboneka mu modoka menshi ashika nko muri icumi yose atweza kuba yakoresha ribarabara nyene.

Isomero ryigiramo abana risa nirishaje rifise intebe zitakiri zishasha zisa n'izikoze imyaka myinshi n'uruhome rwahinduye amabara bivanye n'uko abahigira bahacapfuje.

Ibikoresha bakoresha mu gucapa vyosanzwe bitwa amakara muy igiti akabahemurera yubwo ko bwinshi n'amabara atandukanyi aramayyo umuhondo ayatukura na yandi nka ibikoreshoro bikaba vyifashishwa n'abanyeshuri bayeko barakora ivyo imenyerezo yo gucapa.

Ikibanza c'amashuruye ciza cane gifise aho abana bashobora kwiryohererwa awego, kandi icu batse nk'igorofa, kubera getse kabiri tubikoreshewo vyo kwiryohera vy'abana kababiri hagati nahagati y'ico kigo.

Inkigo iboneka yuko isreshinbiyogebya mw'abana paho hari nitangise byitekanijwe kubwira yakira madzi imbura na yangi matsi ashobora gufasha abanyinshisho mu bikoka bika kubisukura y'umukigo.

Isomero ryigiramwo abanyeshuri ryiza cane ririmwo intebe zifise hasi hubakishije ibibaho hejuru no kuruhande hariho ibibaho Kandi bisa ni vyera hariho Kandi idarapo ry'igihugu ca reta zunze ubumwe z'Amerika n'ikibaho cirabura canditseko.

Ikibuga c'ishure ciza cane giteye igomwe harimwo ivyatsi vyo mu bwoko bw'ugwiri, ibiti birebire vyiza cane bifise amashami ashamitse bitwa ibigazi, hariho amashure meza cane kandi menshi hashobora kuba higaho abana bakwiye.

Isomero ryiza cane ariko risa n'irishaje, rifise ama meza yirabuye n'intebe zitakimeze neza nkuko vyategerezwa, hasi hashashe imbaho zirezire, imbere naho hakaba hari ukonyene imbaho nziza cane.

Ikibanza gisa naho arico batekeramwo nukuvuga haboneka amashiga hejuru hakaba hasakajwe amabati meza kandi akomeye, kikaba gifise igitambi c'ivyuma bimwe bikitse ibindi bimanuka, inyuma yaho hakaba har'abana bariko barishimishiriza mwico kibanza.

Ishure shingiro yiga ko abanyeshuri benshi rigizwe n'amasomero aba bana binjiramwo hanze yaho hakaba hari ikibuga bashobora guteramiramwo mu mwanya wo kuruhuka umwanya wo kurindira bigisha inyuma yaryo naho hakaba hateye ibiti birebire.

Isomero ryiza cane risa naho ryigiramw'abana canke bakoreramw'amanama harimwo amameza n'intebe aho umuc'udashika neza hakaba hasa nk'ahirabura hama aho izuba rishika hakaba hasa nahar'umuco.

Imkuzu nziza cane zo kwishure harimwo umwambaro w'umuhungu n'umwambaro w'umukobwa tgitwe n'ibiato vyiza vyirabura ipantaro ikoti n'agapira ko musi hame n'i jipo ifise imirongorongo n'i koti ryaryo ryirabura.

Ikibanza bakiniramwo giherereye inyuma y'uruhome runini rufise amabara ameyera ayandi agomba gusana yirabura abanyeshuri bakaba baye ko bayineteza bakina imikino harimo mikino y'imipira y'amaguru hakaba hashinze hagati na hagatiye ibendera ry'igihugu c’Uburundi.

Ikigo c'amashure gitey igomwe gifise ingazi zurira aho bigira akaba hariko imiryango isa n'ubururu impome nziza cane zubakishijwe amatafayi aturiye ahiye akaba hasikajwe amabati meza cane afise ibara ritukura.

Ikibaho kigira ko abana bakima i bato aho biri ibijanye no gucagagura twovuga nk'aho bariko bagacagagura umwete bagacagagura bw' imana bagacagagura indogoke bagacakagura udukwabu n'ibindi.

ishuri ryisumbuye ryubatse neza cane rifise ibiti bisa neza aho abanyeshuri barikbari barakira imfashanyo y'amamatera menshi cyane aho iyo mfashanyo ishobora kuba ari bavuye mu bushikanganje bw'imbero kubera bafashe abanyeshuri mu kuryama neza

Uburaro bwiza cyane kandi bwagutse abanyeshure bashobora kwifashisha mu gihe baba indani mu mashure y'indani bakahakoresha mu gihe co mw’ijoro canke ikindi gihe co kuruhuka baruhukiraho.

Ikibanza cigiramwo abana b'abanyinshure nu kuvuga isomero rimeze nk'ishaje, kubera hasi haraboma aguritse kaba hari hariye rero intebe z'ubwoko butandukanyi harimwo izo mu giti gusa hayimondi zindi zifise ivyuma ku maguru.

Ikibazo c'ikirundi cari giteguwe gukora n'abanyeshuri aho cari kivuga ibintu bijanye n'isomegwa kwimura bigendakumana na mpundu bararyamye ikindi kibazo kikaba cavuga ibijanye no gucakagura umukwe, inyoni, indobo.

Ikibanza c'isomero ciza cane gifise amadirisha yuguruye ikaba bifise intebe zikomeye abafise aho bandikira hakozwe mu giti hamwe n'aho zicara ho mu cuma imbere hakaba hariho ikibanza kinini cagutse umwigisha ashobora guhagararamwo mu gihe ariko arigisha asigurira .

Isomero ryigiramwo abana biga mu myaka yambere bimenyereza n'abandi bakuru babo aho hari ikibaho kizungutse ishure ryose umgisha ashobora kwifashisha ariko arigisha abo bana abasegurira ibintu ibi na biriya.

isomero rinini cane ryagutse inyuma haherereyeyo amakarata y'isi n'amakarata ya afirika aho hari intebe abanyeshuri bikera kubaye kubariga nziza cane ariko zimeze nk'izishaje ni kuvuga zimaze imyaka myinshi

Ikigo c'amasuri ciza cane gifise amadirisha n'imiryango byirabura gisamabati ashaka kuyira gifise inkingi zuba kishije amabuye hanze hakaba hari ikibuga cubatse neza abnyeshuri bashobora guteramiramo umwanya w'akaruhuko.

Amazu atatu mu meza cane ariko arsana ya sharge ashobora kuba arayagizeye ishure shingiro hama imwe ukiboneka ikaba hari ubuzo bwa sugom hanze yaho rero hakaba hari ikibuga gishobora kwifashishwa n'abana mu gihe baye kbakora twimenyezo two kwiryohera.

Ikibanza co mu mashuri gishobora kuba gikorerwamwo ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho tubona ama mashini nyabwonko menshi cane yirabura hama hateretse ku mameza abaje mu giti n'intebe zikoze mu giti, inyuma hakaba hari hari akabati bashiramwo ibitabo n'impapuro.

abanyeshuri batari bake bari batonze kuibendera kugirango bashobore kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu hamwa bakaba bari ko baraduza ibendera ry'uburundi nkene hakurya akaba hari amasomero basanzwe bigiramo

Ikigo c'amashuri cubatse neza cane gifise amazu y'amadirisha asa n'ubururu hanze yaho hakaba hari ivyatsi hakaba hateye kandi n'ibiti, ibiti vyakuze neza birebire bishamitse amashami yavyo akaba ari meza cane asa n'urwatsi rutoto.

Inyubakwa nini cane y'igorofa igeretse kabiri ishobora kuba ari ishure ifise amasomero menshi ni kuvuga yuko ishobora kuba yakira abana benshi. Hanze yaho hari ikibuga kandi cagutse bashobora kuba baruhukiramwo mu mwanya w'akaruhuko.

Ikigo co mwishure shingiro aho baboneka abanyeshuri bacigamwo bashika kuri batanu bambaye umwambaro w'ishuri ni kuvuga zisa n'ubururu akaba hariho hagati na hagati rero ibembera ry'igihugu rikunda kuba riri kenshi na kenshi muri ivyobigo.

Aho bakorera ibijanye no gutekera abana baba mundaro aho haboneka neza ibisafuriya binini binini bashobora gutekerwamo imfungurwa z'abana benshi nivyo bitwa imovero ego.

Idirisha ryinjira mw'ishure shingiro ni kuvuga isomero habonekayo abanyeshure bariko barakurikirana icigwa bikaboneka neza yuko bari bicaye ku ntebe z'igiti nziza zikoze neza hama indani hakaboneka neza yuko hasi hasa n'ahabomotse.

Umunonotsi akina ibijanye no kurwana ukoresheje inkota aho yari mu myimenyerezo ya wenyene yambaye imwambaro akoresha mu mikino, umwambaro usa n'ubururu. Afise n'inkota akoresha muri uwo mukino nyene.

Inzu bigiramwo ni kuvuka ko ari ishuri ryizwe n'amasomero menshi isigura yuko shobora kuba ryakira abanyeshuri batari bake hanze yaho rero hakaba hateye amashugwe ateye gomwe afise amabara atandukanye.

Ikigo c'amashuri ciza cane c'ingozi gifise ibibuga bakinirako ko imipira y'amaboko vyinshi hakuntu yavyo akaba teye ibyatsi bya byatsi usanga bisa n'urwatsi rutoto bibayemo ko bironka imvura.

Ikigo c'ishure cubatse neza gifise imiryango isa n'ubururu gifise inkingizbakishije amabuye zifashe igisenge c'ibati .KIkaba bifiseho ibiti vyiza cane biteye bigororotse kandi birebire.

Ikigo c'amashubire cubatse neza cane gusa kiboneka yuko gishobora kuba kimaza imyaka myinshi aho kiboneka yuko amadirisha amwame yamenetse hama gifise umuryango wera gusa iboneka yuko watanguwe gucafura, kubera imyaka myinshi umaze.

Ikigo c'amashure gifise inyubakwa nziza cane zisakaje mu mabati asa n'ubururu hateyi hanze ibiti birebire vyiza cane bishamitse amashami yavyo akabasa n'urwatsi rutoto ikerekana yuko imvura igwa.

Ibibanza vy'ishure shingiro gifise inzu zitatu harimwo imwe iboneka yuko ari ubwiherero bw'abana, hanze yaho hakaba hari ikibuga kinini kandi cane gishobora kuba cakira abanyeshuri mu mwanya wo kuruhuka bakaba baridagaduriramwo.

Amashuri shingiro yubatswe ku buryo bwa kijambere gusa asa yuko yononywe aka afise rero amadirisha n'imiryango bisize amabara y'ubururu akaba asakajwe n'amabati ashaka kwera iryo shuri rikaboneka neza yuko bitoba riri mu muji.

Ibikoresho vy'umunyeshuri harimwo akamubikira amazi yifashisha mu ishure mu gihe umwumira umufashe mu muhogo amakayi yifashisha mu kwiga yandika ivyo mwigisha abigisha ibitabo bifashisha mu gusoma akabwita karimwo amakaramu n'ibindi.

Umurima w'ishure shingiro ahashobora kuba hateye ibitego bifasha abana mu kubaho, hakaba haboneka neza hakurya igiti c'ibendera ry'Uburundi hakaba kandi aboneka amazu amwamwe bigiramwo.

Ikibanza ciza cane gishobora kuba bwari uburiro bw'abanyeshure baba mu ndaro, haboneka neza yuko imeza imwe imwe yajako abanyeshure bakwiye, bashobora kuba bagera nko kw'icumi canke cumi na babiri. Gusa ayo ma meza akaba akoranye isuku n'ubuhinga budasanzwe.

Abanyeshuri bariko bakwikirana icirwa aho umwigisha reka yaberekera ico cigwa mumbonesha kure biboneka yuko bayikuba yiga ibijanye n'ubuhinga ngo bikana bumenyi abanyeshuri bakaba bari bameze magabo, kubera bashobore gukwikira neza ico cirwa cabo.

Aho basomera ibitabo, aho tubona neza abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure igizwe n'imipira isa n'urwatsi rubisi, hamwe n'ivyo bambara musi bisa nibishaka kwirabura, hakaba ariho kandi rero n'imyigisha yabafasha.

Inama iriko irakoreshwa n'umugabo yambaye inpuzu zera n'izirabura akaba ariko arayikoresha abanyeshure benshi kuburyo bari bicaranye batatu batatu ku ntebe bakaba barakurikirana ico cigwa, uwo mwigisha akaba yifashisha ingwa zera yandika ku kibaho cirabura.

Ikigo c'amashure gifise amasomero meza cane, aho indani mw'isomero dushobora kubona imeza ishobora gukorerwako n'abanyeshure babiri, aho bafise umwe umwe intebe yiwe ifise aho bicara n'aho begamira yirabura. Iyo nyubakwa ikaba ari nziza cane, ifise n'imboneshakure.

Icumba kibikamwo ibikoresho vyo ku ishure harimwo ibitabo vyubwoko bwinshi bifite n'amabara atandukanye hakaba harimwo amakayi umunyeshure ashobora kwifashisha agasubiramwo ibyigwa abaye agiye ku ishure akaba hari ko hari akariro amatara araka cane.

Ikibanza co mw'ishure shingiro basanzwe bamanika ko ibimenyeshejwe amatangazo ibirangamisi n'ibindi byinshi aho haboneka ibipapuro bishobora kuba byari amatangazo absohowe n'abarongozi hamwe n'ibindi.

Ikigo c'ishure cigiranwo abana bakiri bato, canke abandi bakuru babo bakuzakuze, aho hanze hariho intebe ikoze mu giti c'umukatusi, hasi yaho hakaba habandanya n'icuma, gifasha guhagarara kikaguma, inkingi zaco bikaba zisa niz'ubururu.

Ikigo c'ishure kigizwe n'amasomero aho twereka indani n'isomero rimwi ikitwe n'intebi nziza cane tikoze mu giti gikomeye aho zigifise aho yicarira ho ivyuma, kuko ako iyo ntebi gova inaheze ku mvuzi y'igikomeye cane.

Icapa kininwi cane kiri kw'injiriro ry'ishure aho acirekana igyi shure ryo ari ryo ahogitiriwe umuryango umuniranda w'i nazareti hama umuryango winjiye ukaba ukoze mu vyuma usize amabara tukura indanti hakaboneka amasomero menshi cane.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye aho tubona inzu bakoreramo nziza cane y'igorofa igeretse rimwe gusa ba kaba bari ko barahabwa amamatera amashasha amashasha yubafasha mu buraro kugira ngo baryame neza.

Ikibuga ciza cane giteyemwo ibiti biteye igomwe birebire kandi bifise amashami ashamitse, asa n'urwatsi rubisi ni ukuvuga atotahaye. Ikirere kikaba cari ciza cane kirimwo ibicu vyera n'ibisa n'ubururu.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ciza cane cubakishije amabuye akomeye gifise ibiti bitanga akayaga vyiza cane bitotahaye, ariho kandi naho ikibuga abana bashobora kuruhukiramwo bagateramwo inkuru bakagira utundi.

Ikibanza kiboneka nk'aho gishaje kirimwo intebe zishaje zavunaguritse harimwo zimwe zinacuritse ,hakaba hashinze ibiti bishobora kuba bifashe ikirenge c'amabati ,hakaba hubakishijwe amabuye akomeye .

Isomero ryiza cane ririmwo amatara menshi, hejuru rifise ikibaho cirabura, aho bandika bakoresha ingwa yera, hakaba hariyo kandi intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

Ishure bigiramo ryize cyane rifise intebe dikotwe mu giti ariko n'ibyuma imbere akaba hasize ibara rishaka gusa n'iy'umuhondo epfo hepfo naho akaba hasize yirabura hejuru gisenge naho akaba hasize irisanigera.

Isomero ,yigiramwo Abana, bo mwishure shingiro, rigizwe n'intebe nyinshi cane, Abana bicarako mugihe bariko bariga gikaba gikoze mu giti gikuvye neza ,hamwe n'ivyuma birifasha guhagarara neza, ha mbere hakaba hari hegereye urubaho.

Urubaho bakoresha mu kwiga rwanditse ko itariki yuwo musi aho zaritariko imirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu yanditse n'ingwa yera nindi yiroza, iruhande yabo akaba hari urutsinga rufatanye nako bakoresha mu kwatsa itara.

Ubwinjiriro bw'ikigo ciza cane bashobora kuba bigiramwo aho hahubakishijwe uruzikiro rw'amabuyi ruriko n'ibiyo bisize amaranga y'ubururu indani hakaba hateyo ibiti birebire vyiza cane biteyigomwe.

Umugabo avyibushe yambaye impuzu zirabura nikirato cera afise akaduza majwi arikasigurira ibintu abantu benshi biboneka yoko ari abanyeshuri bakoranye bicaye ku ntebe z'igiti bambaye neza basa nuko bariko baramukurikira.

Ikibanza co kw’ishure ryigirako abanyeshuri ,haboneka abanyeshuri batari bake bahaherereye hanze hakaba hari hateye amashurwe, amashurgwe menshi kandi meza afasha mu gushariza ico kigo.

Ikigo c'ubuvuzi aho berekana aho uburongozi bukorera ahasokera hakaba hariho inzira nziza cane ishizemwo amatafari n'amabuye kugirango hagendeke neza kaba hateye kandi n'amashugwe kugira habe hasharije.

Abana, b'abanyeshure, bariko barumviriza, impanuro z'abigisha, basa n'abazungu; aho, bari bambaye uduhuzu, twerekana ico bakora, na cane cane mu nkino; kugira ngo, bamenyane, ababana, n'abakeba babo.

Uburyamo bwo mashure yisumbuye ni ukuvuga hamwe bita mu madorotwari, hakaba hariho rero ibitanda bishashe neza cane n'amashuka yera akaba hariko n'imisego abanyeshuri bashobora kwiseguza kubera baryame neza.

Igorofa riteye igomwe rigeretse kabiri riboneka nkaho ari ishure rigizwe amasomero menshi, hanze aho, hakaba hari ikibuga, ikibuga atanakimwe gihari, gusa ku nkengera zaco hakaba hateye amashurwe.

Abanyeshuri batanu bashajije, bamwe bambaye udupira twirabura, abandi bambaye umupira wera, bariko bariga bakurikirana icigwa c'umwigisha umwe, aho yariko arandika ibintu vyirabura ku gipapuro kinini cera.

Isomero ryiza cane ririmwo intebe nziza zikoze mu giti hasi hakaba hasize isima yo mubwoko bwa dangwete, impome zikaba zubakishijwe amabuye ahiye akaba hariho i parafo rikozwe mu giti ciza cane.

Umunyeshuri yariko arakora ibiharuro yifashishije imashini iteranya, ikuramwo, igwiza ibiharuro hama ikaguha inyishu, akaba rero yariko arakorera ku mpapuro aho yaguma yandika inyishu n'ibindi yatoye.

Igice c'ishure shingiro aho biboneka neza yuko bwari uburiro akaba inkinzazisize ntibaratkura hejuru nibagera hama kabari hazitiye hejuru n'amabati meza.

Ikibanza ciza cane cubatswe nk'aho wogirango n'amashure gifise inzu zo hejuru n'ukuvuga n'igorofa igeretse rimwe ikaba ari inzu iteye igomwe nziza cane ifise amabati akomeye.

Inzu nziza cane kandi nini yagutse kumva z'uko ari ndende kandi no hejuru iduga bayita igorofa kubera igeretse. Hakaba kandi hanze abanyeshuri baboneka ntaho bari barindiriye ikintu ikirere ciza cane kizwe n'ibicu vyera n'ibindi vy'ubururu biboneka yuko atamvura yitezwe.

Ikibuga ciza cane bakoreramwo imyimenyerezo aho abakinyi b'umupira w'amaguru bashobora gukorera amatize kugira bazokine urukino neza baragwiteguriye hakurya hakaba hateye ibiti vyerekana neza y'uko ar’ahantu hari akayaga keza.

Ikibanza c'ishuri cigiramwo abanyeshuri, gifise imeza y'umyigisha isize ibara rishaka gutukura ikibaho kikaba ari ikibaho kinini cane ciza cirabura, impome zikaba zisize n'amarangi asa n'umuhondo.

Abanyeshure benshi bashajije bambaye imyambaro y'ishure isa n'ukuvuga ishati ryera n'ijipo canke ipantaro ry'ubururu, bakaba bari bicaye ku ntebe zibaje mu giti bafise ibitabo imbere yabo, ni kuvuga y'uko bariko bariga.

Amasomero bigiramwo afise inkingi isa n'ubururu ni mpomeza bakishije amatafari ahiye hanze yaho akaba hateye igiti kinini haruhande yaco hari ubuvazi butobuto haribageragaye jemo imbuto z'ibiti.

Igice c'ikibaho, ikibaho bigira ko hakaba haryanditse ko itariki ry'uwo munsi aho hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane y'ukwete twa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ha ruhande y'aho hakaba hari hari urusinga nshobora kubar uriko aho bakita itara.

Uburyamo bwiza cane gusa bufise akaja gari kenshi biboneka yuko harimwo ibitanda bigera ku munanyi baryamako na canecane abanyeshuri bishashe hahiko amashuka hejuru hakaba hari uruhome rwiza cane rwera ngo de.

Umwambaro wo kwinonoro imitsi myiza cane ufise ibutura isa n'ubururu n'agapira kera kariko ikidodo, cerekana uwo mugwi w ariwo gafise kwikoro ni kuvuga ku iyizosi gasa n'ubururu hamwe no ku mpera z'amaboko naho ni akaba hasa n'ubururu.

Inyubakwa z'ikigo c'ishure shingiro ziboneka neza yuko zimaze imyaka myinshi haba hariho ibihome vyubatswe mw'isima yonyene bifashe inkingi z'iyo nyubako hakaba rero hariko amadirisha asa n'ayubururu, imiryango ikaba yasa uko nyene nayone.

Inzu nziza cane yerekana ikibanza abayobozi bakoreramo hanze yaho ahateye ivyatsi biteyigomwe bitotahaye harimo amashurwe hakaba hariho n'akayira kubatse neza cane.

Ishure ryiza cane rifise amasomero ateye igomwe asakaje amabati yera, hariho kandi n'itangi y'amazi ifasha mu kubika amazi abanyeshure bashobora gukenera mu bikorwa bimwe bimwe bashobora kurangurira mw'ishuri, harimwo amasuku n'ibindi.

Inyuma h'inzu, heza cane, hariko ukuboko kw'umuntu, ataboneka neza, inzu ifise imiryango, isize amabara meza, hariko igufuri; impome zisize amabara yirabura, y'ubururu n'ayandi y'umuhondo.

Ishure nini cane rgizwe n'amasomero menshi cane abana bashobora kwigiramo hanze yaho hakaba hateye ibiterwa harimwo ibiti igazo n'amashurwe meza cane afasha mu gushariza ico kigo.

Ishure shingiro canke ikindi kigo c'ishure, hakorerwa ibintu bijanye no kwigisha hateye igiti c'idarapo hagati na hagati, ni kuvuga mu kibuga co hagati, kaba hariho kandi n'ibiti, amashurwe, inzu zubakishije amategura isakaje ni kuvuga.

Abantu beshi cane bakoraniye hamwe mu nama bariko barakoreshwa n`umugore aho yariko arabasigurira ibijanye n`inama bakaba bari bakoraniye munzu y`amanama nini cane ifise impome nziza zera no hejuru hakaba hera.

Abanyeshuri beshi cyane biga mu mashuri yisombuye bayikbagira inama n'umuyobozi abo biboneka neza yuko bari bameze magabo bumviriza neza neza ibyo umuyobotek arabiganira.

Ikibanza by'ubuserukizi bw'ubufaransa mu burundi aho hari amabendera atatu nyuma ry'ubufaransa irindi ry'uburundi irindi y'ibihugu byunze ubumwe bya burayi akaba hari ahantu haceyigomwi hari ibiti bisharije amashugwe hasi hakaba hasa neza cane.

Igice gitonya co mu bw'ihereero bwa none gifise umuryango meza cane ukozwe mu cuma usa n'ubururu indani hakaba hashasheyo amagaro ashobora kuba yarakorerewe mu gihugu c'ubushinwa meza cane.

Icapa kinini canditseko icivugo c'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha, aho rivuga ko abana bategerezwa kugira indero ibikorwa hamwe no kuba akarorero ku bandi, gutyo bakabasha kurangura ibikorwa vyabo neza cane.

Icapa kinini cane, cerekana ishure ry'ubuhinga, ry'i Bubanza, ishure ryashize imbere, guteza imbere amagara y'urwaruka, hamwe n'abana, mu bijanye n'ivy'irondoka, hamwe n'ibindi, vy'amagara yabo.

Udukoresha dukoze mwishashe bashobora gukoresha babikamwo utuntu duto duto utwo dukoresha tukaba twari twinshi turi nka dutanu, duteretse ahantu kumeza ryibara giroza udukoresharo tukaba dukoreshwa cane cane mu mashuri.

Abanyeshuri bavyibushe beza cane bo mashuri shingiro, aho bari baherereye mu nzu basomeramwo ibitabo, bakaba barikoo baracagura ibitabo bakeneye kugira ngo bibafashe mu vyigwa vyabo.

Isomero bigiramo abana canke abandi bantu bakuze bafise ikibaho cirabura ariko gisa naho gicafuye nikuvuga kaba baracanditseko ariko ntibafuta ivyo banditseko zikaba zubakishije rero amabuye y'amatafari ahiye.

Ishure shingiro ryigiramwo abana bacimenyereza canke abantu bashobora kuba bakuze bukebuke rifise ikibaho cirabura ariko canditse ko ivyigwa bimwe bimwe n'ingwa yera rikaba ryubakishijwe amabuye y'amatafari ahiye.

Ishuri ryisumbuye ryiza cane ryubakishijwe amabuye akomeye rifise amadirisha abonerana yuhe arimwo intebe nziza cane zikoze mugiti gisize nk'identi hakaba hariho ikibaho cirabura gusa canditseko ibintu vyera.

Isomero ryigiramwo abana rifise ikibaho cirabura canditseko ibintu gisa nkaho kidahanaguye , impome zisa n'umuhondo, hejuru hasa n'ahera, hasi hasiz'isima yo mubwoko bwa Dangote.

Isomero ryiza cane ryigiramwo abanyeshure harimwo intebe zikoze mugiti harikw'ivyuma nziza cane, kurizo hakaba hateretseko ibitabo n'amakaye bikoreshwa n'abanyeshure ikaba ifise umuryango wera.

Abantu benshi cane bayiko barakurikirana icirwa ceko catangwa n'umwigisha umwe yarafisen inyensh vy'imashini nyabwonk yakuramwo ivyo abigisha ho bibonekaneza yuko hkarabagirisha inama y'ukuntu boja mu masuri.

inyubakwa nziza cyane irimwo abantu tutamenye neza ico bari baje gikoramwo ikaba ifise n'ibirahuri vyiza ifise n'iparaprafo nziza ikaba isize amabara amwe asa n'urwatsi rubisi ayandi agomba kwera ikaba iriho n'abantu rero basa neza cane

Icandiko ciza cane candikishije ika muyirabura ariko ibikenewe bikaba byarasizwe n'amabara harimo n'ibara ry'umuhondo nindi ty'urwatsirubisi kugirango biboneke neza urwandiko rero rukaba rwavuga ku bijanye n'ivangura rifatiye ku rukoba.

Ikigo c'ishure cisombuye ahigira abana aho amazu bigiramwo herereye ku ruhande rw'haruguru hakaba hariho, kandi ibiterwa biteye no canecane igiti k'i kigazi ho kibonekaneneza, kubera amashami yacu bashamiti kaba hateye, kandi n'ibindi biterwa vy'amashuruko vyo gusharizacu kibanza.

ikibanza c'ishure shingiro ciza cane, gifise ibiti bitotahaye birebire, bifise amashami meza y'urwatsi rubisi hakaba haherereye I ruhande yavyo ikinogo gishobora kuba gishungurukiramwo imicapfu.

Isomero ryiza cane gigiramwo abana rifise ikibaho cirabura kizungurukijwe n'igiti aho handitse ko ivyirwa kanywe cwe yitwa imperekeranya bigisha abana bo mu mwaka wa kabiri.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga ngo kanau bumenyi aho umumwe wese aba afise mashini nyabwonko yiwe aho bariko baragerageza ibijanye niyo mashini nyeni hakaba hariho rero abagabo babiri bahagaze baboneka neza yuko ari abigisha.

Abakozi bumwishira hamwerigerwe iby'umuyagankuba bari bakoranye bare ko barahabwa icigwa n'umuhinga muri byo aho bari bambaye bobo amataburiya atukura n'utuntu dukinga imitwe yabo tukayikinga ibikomere canke ibindi byoza biyibabaza haikuno hari hari ibitanga umuyagankuba.

Imeza nziza ikoze mu giti ,hejuru yayo hariko ibikoresho bikoreshwa umuyagankuba ,ivyobikoresho bikaba bigizwe n'ibintu vy'intsinga ,ibintu vy'ububweta vyifashishwa mu gukora umuyaga nkuba ,no muwukura ahantu hamwe muwujana handi.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga, na cane cane mu gisata c'umuyagankuba, aho bariko baragerageza bakora ibintu bijanye no gufatanya intsinga n'izindi, aho harimwo rero intsinga zimwe zitukura, izindi zirabura, izindi z'ubururu zifise ubuzi bitandukanye.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga ryigisha ibijanye no gukora amatara, aho abanyeshuri bariko barakurikirana icigwa cirekeranye navyo. Abariko barafatanya intsinga zitukura n'ibindi bintu bishobora kuba bitanga umuyagankuba nyene.

Ibikoresho vy'ubuhinga bwa none .Harimwo gikoresho gipima ingano y'umuyaga nkuba hari mu itsinga zihuza ivyo bikoresho zifise kumpera yahatukura. Amatara akaba yaka asa n umuhondo.

Abanyeshuri benshi cane bariko bariga ibijanye n'ubufotozi aho umwigisha yari afise icuma gifotora akaba ariko arabereka ukuntu gikora anabasigurira kukibaho cera canditseko n'ivyandiko vyirabura.

Ikigo c'amashure cubakitse nk'igeretse, aho vyerekana neza ku kicapo caryo, yuko yari amashuri ya kaminuza y'i Bujumbura. Ayo mashuri rero akaba yaraduze amabendera. Hari ibendera ry'ibiyaga binini n'ibendera ry'Uburundi.

Ikigo c'amashure ciza cane kigeretse gatatu kuvuga ko ar'igorofa kuvuga bisa amasomero menshi ashobora kwakira abana benshi hanze yaho hakaba hari ikibuga ca basketball aho ikinigwamwo n'abana biga murico kigo nyene.

Igibanza co kw'ishure yisumbuye kerekana neza aho bashobora kuba baca baringana bavuye mu gihimba kimwe kobwa nkahobu hari uburaro bagenda hari ikindi gihimba nkahari uburiro kaboneza rryuko rero hari hasi akayi ntikobwa yuko abanyeshuri bashobora kuhaca no mu gihe imvura.

Igice c'inzu y'igorofa aho haboneka ingazi ziva hasi zija mu bice vyohejuru zikaboneka ku rwego rubiri kuva hasi uja ku niVo ya mbere no kuvaho uja ku iyindi aho rero hakaba hariho n'umuryango usona ubururu.

Ikibanza ciza cane ciratiro, giherereye mu gisagara ca Bujumbura, aho haboneka neza inzu ikoreramwo umuyobozi atwara ico gisagara, aho hantu rero hakaba hari ikibuga kirimwo umupira w'amaboko, ha ruhande yaho hakaba hateye ivyatsi vyinshi cane.

Ikigo c'amashurure kinini cane gishobora kwakira abana beshi kirekire nukuvuga cubatse nk'igorofa igiretse kane aho hanze yaho hari ikibuga c' umupira w'amaboko aho biboneka neza yuko harimwo abigeme babiri bariko barahakorera imyimenyerezo.

Umunyeshuri hamwe n'umwigisha wiwe b'urukoba rutandukanye, cane cane ko umwigisha yari umuhungu, hama umunyeshure nawe yirabura, bakaba bariko barakora igerageza bafashanyije, biboneka ko ryar'igerageza muvyigwa vya Kinyinya.

Ikibanza shizo cyane chubatse n'impome zikomeye hanze yaho hakaba hari ibarabarari gushikana muri iyo nzu kaba ariko kandi n'ingazi zikwinjiza mu kibanza co hejuru hanze yaho hakaba hateye ibyatsi byizo cane bitoto ahaye bisandwasi rutoto.

Abakenyezi benshi cane bariko barakurikirana icigwa, cariko kiratangwa n'abahinga aho bariko barakoresha ubuhinga bwa none bwo kwagura ivyigwa bariko baratanga, abo bakenyezi abenshi muri bo bakaba bari bafite imishatsi myiza ihinze.

Umuhinga mu vy'ubwubatsi yarikarakora ico gikorwa co kwubaka nyene aho era umuhinga yambaye impuzu z'ubururu akaba yambaye agakingi bikomere co mu mutwewe gasa n'urwatsi luisi hamwey'ikihato ciwe cida cane cirabura, ariko ikiba care caha sakuye, kubera ibikorwa.

Inyubako za kaminuza yitiriwe Urumuri rwa afirika aho ziboneka neza zisenzwe ziri mu gisagara ca Bujumbura neza na neza aho bitwa mu kinindo zikaba rero ari inyubako zubakitse neza ikaba ari gorofa igeretse gatatu.

Umuryango mwiza cane kandi ukomeye, ushobora kuba ari aho bakorera ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi, nk'uko vyanditseko. Hama ukaba usize irangi ritukura, ikaba ifise aho bugururira heza cane hakoze mu cuma. Iruhande y'aho n'aho, hakaba har'impome.

Abanyeshure bari mw'isomero, kandi benshi baka abakurikirana icigwa ceko kyatangwa n'umugabo ahagaze imbere yambaye ishati ryera yariko ayasigura rero ibijanya ico cirwa abanyeshure na bo bakabaye ko baramukurikira.

Abanyishuri benshi cane bariko barakora ikibazo bambaye impuzu z'isani kuvuga impuzu zera aho hantu bako barakorera ibonekaniza yuko yari muri kaminuza aho bariko barakora bamwe bicara hepfo hepfo bagenda baradugaduga.

Ishure rya kaminuta ry'ingozi ryubatswe n'igorofal geesi kabiri hanze hakabateye ibiti vyinshi, kandi tiza cane kaba harimo kimwe gishamitse gifise amababi atotahahe kuvuwa amababi asa n'gwatsira ubisi hasi yavyo akaramwo utwira.

Ikigo ciza cubatse nk'igorofa igeretse gatatu, gifise ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko ciza cane gifise imirongo yera, hakaba ku ruhande hariho ivyatsi bitotahaye bisa neza biboneka yuko bironka akavura.

Abagabo n'abagore benshi cane bari ko barakubikirana icirwa ikirwa bariko barahabwa numukenyezo yari yayambaye ijipo itukura n'ishati y'amabara menshi . Imbere kukibaho kaba hari hari ibipapuro biboneka yuko vyari vyerekeranye n'icirwa bari ko barahabwa.

Ibarabara rica hafi y'ikigo c'amashure, gifise uruzitiro rw'ivyuma bitukura, hateye ibiti hakurya no hakuno y'iryo barabara, ibiti vyiza cane bifise amababi menshi kandi atotahaye, n'ukuvuga asa n'urwatsi rutoto.

Inyubakwa zo mw' ishure runaka aho zifise impome nziza nziza zisize amabara yera, ariko zikaba zatanguye gucafura bivanye nuko abazikoresha bashobora kuba basigiririza amabara atandukanye y'ubucafu cangwa ibindi bintu bakoresha.

Ikigo c'amashuri kinini cane kigeretse kabiri ni kuvuga amasomero menshi cane nukuvuga ko gishobora kwakira abanyeshuri benshi hamakikaba gifise ikibuga bashobora gukoreramwo imyitozo cane cane umupira w'amaguru.

Ubwinjiriro umuryango winjira mu biro vy'ubuyobozi ujerwe ico kigo ca kaminuza aho hari umuryango usize ibara ryera inzu ikikije ikaba yubakishije amatafari ahiye aturiye neza.

umunyeshuri yiga ibijanye n'ubuhinga bwa non ek ayakora ubushakashatsi ku mashini nyabwong aho batwiririka aho yari ko arayikoresha yandika ibintu bimeye bime usanga ribyo bari babatumye kwandika ku ishure iwabu

Abantu babiri bari kwigare imbere y'inzu nziza ishobora kuba ari hotel ibamo abantu. ikaba igeretse kabiri bakaba baragenda mu ikaburimbi nziza cane yirabura isize.

Ikibanza ciza cane c'iratiro gifise inyubakwa igeretse nziza hanze yaho hakaba hari ibitegwa hari n'ivyatsi ibiti birebire vy'amababi meza cane bironka amazi bikaronka n'akazuba gutyo bikabasha gutotara.

Ikibanza c'ishure biboneka neza yuko ari ica kaminuza, aho hanze yaho hari amamodoka. Amamodoka y'ubwoko bwinshi na cane cane ayirabura, hakaba harabonekayo n'abanyeshuri hamwe n'abakozi bajejwe gukora isuku muri ico kigo.

Ikigo cariko kirubakwa ariko kitarahera gishobora kuboneka yuko kizoba citwa kaminuza, aho abagabo bajejwe gukwirikirana ivy'iyo nyubakwa vyayo bari bahagaze ,bariko baragir' inama ry'ukuntu bubandanya bubaka neza.

Ikigo c'amashure ciza cane gifise inyubakwa zikomeye, zisakajwe n'amabati ashaka kwira, zifise ikibuga kinini kandi ciza cane giteyemwo ivyatsi, ivyatsi bikaba vyarakuze bisa neza bitotaye, bisa n'urwatsi rutoto.

Abantu benshi cane biboneka yuko bakuze bari ko bakurikirana icigwa cariko kiratangwa n'umwigisha muremure yambaye agapira kirabura isaha, ipantaro ishaka kwirabura nyene n'ikirato kiyikuturano dutatu.

Ibikoresho bikoreshwa mu tuzu twa sugumwe twa kija mbere aho kimwe gikoreshwa mukoza indani muri ahokazu wa sugumwe hasi rero no ku mpome hose hakaba ha shasheko amakaro meza cane.

Abanyeshure mu bijanye n'ivy'ubushakashatsi bari ko bakorere ubushakashatsi mu kanuka muri kakure aho bari bambaye impuzu zishaka gusa aho zishobora kubaza vy'iryoshure zikaba rero arimpuzu zizera zipi z'amabara y'urwatsi rutoto.

Abanyeshure benshi cane bashobora kuba biga muri za kaminuza, bari bahuriye hamwe kugira ngo bige ivyigwa bimwe bimwe. Bakaba rero bari bari bicaye ku ntebe, intebe zisa n'ubururu. Bakaba bariko barakurikirana icigwa bameze magabo meza cane.

Ikigo c'amashure kinini cane cubatse nk'amagorofa geretse kabiri kizunguruka aho hagati na hagati harimwo ikibanza bakinitamwo umupira w'amaguru .Aho gikikucwa n'imirongo gishobora kugabura aho abanyeshuri bashobora gukorera imyemenyerezo yo kwiruka.

Inzu nziza ifise amabara yera n'imiryango itukura ifise n'ingazi zija mu kibanza co haruguru ingazi inziza nziza zisize amabara hasi akaba hashashe amakaro yo mu bwoko bunini bunini yera.

Umugabo yambaye impuzu zubururu n'inkofero itukura w'umubaji bivanye nakazi akora ko kubaza Aho biboneka neza yuko yariko arabaza igiti bitwa imadiriye gishobora kuvamwo intebe n'ibindi.

icyapa kimini cyane kimanitse ku ruhome rw'inzu z'ishure ryisumbuye ryaraketanganika aho ryamenyesha y'uko iyandikwa niandikisha ry'abana bipfuza kuandaniza amashuri yisumbuye kurico kigo ryari ritekerezwo gutangura n'ibyo bari basabwa byose

Ikibanza ciza cane cubatsemwo amazu ateye igomwe mu zirezire nivuga amagorofa rimwe igeretse gatatu irindi kabiri irindi bikaba bitaboneka neza hafi yo ngaho hakaba hariho utumeza abagenzi ashobora kwicara ko bagatera inkuru.

Ikibanza cizo cane cubacemwo amazu ateyga mu atemu ibiyiza cane bitotaye koamababiri meda meja bikaba vyana kuja ikababirebire ayo mababi akabasanukba vyo bitoto kerekana yuko bitotaye.

Igice c'ishure, ni kuvuga isomero ryigiramwo abanyeshuri aho bariko bariga ivyigwa, tukaba tubona numwigisha imbere yariko arabigisha ico cigwa abobigisha abo bana rero bakaba bari bicaye ku ntebe z'igiti zibaje neza.

Inyubakwa nziza cane iteye igomwe igiramwo abanyeshure muri kaminuza yo mu Buganda, iyo nyubakwa ikaba ari nini kubera yubatse nk'igorofa igeretse kabiri, iyo nyubakwa ikaba iherereye mu muji wa kavendishe aho abanyeshure basanzwe bigira nyene.

Abanyeshure bo mu gisata c'ubuganga bariko barakurikirana ivyigwa bimwe bimwe aho bariko barifashisha ikibumbano kugira ngo bige aho niho hibonekeza umwigisha yariko arabigisha ukuntu bikorwa.

Abakanishi benshi cane bariko barakora ibikorwa vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zisa ni ukuvuga kwari impuzu z'akazi zisa n'ubururu hari n'umwigisha yabereka ivyo bakora hakaba hariho kandi n'amamashini bifashisha muri ubwo bushakashatsi.

ubwiherero bwakijambere bugizwe n'ahantu bashyira umwanda mukuru canke mutoya n'ikindi kintu kijama amazi ku buryo bwaho uhejeje kugira umwanda wawe uca wugurura amazi hama bigatembana.

Ikigo ca kaminuza ciza cane ,cubatswe n'igorofa ni kuvuga igeretse ,hakaba hariho abanyeshuri benshi cane bariko barakora ibikorwa bijanye n’isuku ,basukura inyuma y'aho mu kigo.

Ishamba riboneka yuko riteye inyuma y'ahantu abantu bashobora kuba baba, iryo shamba rikaba riteyemwo ivyatsi bizitanye n'ibiti, gusa ivyo biti bikaba bisa n'urwatsi rutoto ibindi n'urwatsi rubisi biboneka yuko bitotahaye neza.

Inzu nziza cane ifise imeza isukuye, ifise amabara meza cane, intebe zaho zikaba zifise ubwicaro bwirabura, zikaba zihagaze ku biti vy'ivyuma, hakaba hariho itereviziyo nini cane icafyeko ibintu bimwe bimwe.

Abantu batatu bashobora kuba ari abatetsi babwize umwuga bariko barakora ibijanye no guteka aho biboneka ku masahani hariho irya bakaba bambaye amataburiya yera n'ibintu vyo mu mutwe vyera.

Umugabo 'umukanishi ari kume n'abagenzi biwe basanzwe bakorana uwo mwuga bakaba bayi ko baragerageza gukora ibikorwa vyanye n'umugabo wabo ni kuvuga co gukora ubushakashatsi bwerekeranye n'ubuhinga bwo mu bintu vy'ivyuma.

Ikigo ca kaminuza gifise hanze hateye ibiti bibiri vyiza cane bisa n'amashurwe haruhande yaho hateye ivyatsi bitotaye bisa nurwatsi rubisi hanze yaho hakaba haye ama modoka menshi cane.

Inyubakwa z'ishure zisumbuye basanzwe bitwa amkaminuza aho berekana ikibuga abanyeshure b'o muriayo mcaminud bakiniramwo binonora imitsi bakina umupira w'amaboko bitwa basket bor kabaharihore n'inzindi nyubaka zishobora kuba bwar ubwambariro.

Inzu nziza cane zifite amabara asa nayumucungwa. Umuntu muremure abyibushe afise shakoshi mu minwe hasi akabashashe amakaro meza cane ashaka kwirabura.

Abantu bariko bakurikirana icigwa mu buryo bwa none bakaba bari bamwe bari bari bicaye bariko barakurikirana icigwa abandi bakaba bariko barerekana ukuntu icigwa cubatse ni kuvuga bakaba bariko barigisha abo bandi.

Abagabo bari basa naho bariko baraganira ivyerekeranye n'umwuga aho umwe yasa n'aho ar'umukoresha w'abandi , ah'abo bandi bambaye impuzu imwe, impuzu y'akazi isa n'ubururu, umwe muribo akaba yariko arerekana ubuhinga

Ibanza yigiramwo aho tubonamwo abanyishuuri batari bakbak rakwikirana ikigwa icigwo cakyatangwa n'umyigisha umwe yarahagaze imbere biboneka yuko yari umuzungu ahoyikarabasigurira ibintu utashoboye kumenya.

Ikibaho bamanikako amatangazo canke ibindi bimenyeshwa kiba kiri mu kigo c'ishure, kiba gihometse ku ruhome, urwo ruhome rukaba rwubakishijwe amatafari meza cane. ico kibaho rero kikaba kiriko impapuro ziboneka yuko yari amatangazo.

Abana bataboneka neza cane gusa baboneka neza yuko bariko barakora udukorwa tutoduto two muhira, harimwo abambaye neza, n'ukuvuga bambaye amabara asa n'ayatukura n'ayubururu, ishati nziza cane yirabura neza.

Umugabo yigisha ibintu bijanye n'ivyubuhinga bishobora kuba kuboneka yuko yoba yariko arakora ibikorwa vy'ubuhinga, hanyuma yiwe hari ikibaho cera canditseko ibintu vy'ivyirwa bishobora kuba yariko arereka abanyeshuri ivy'arivyo.

Ikigo camashure kinini cane gifise Ibiti bihagaze neza biteye igomwe mu Kibuga caho hakaba hashashe amabuye yo mubwoko bwa garaviye tukaba tubona Kandi imodoka nziza Cane yera nabanyeshure bari batonze kumashure.

Ikibanza kiboneka nkaho ari mw'ishamba, kirimwo itangi ishobora kujamwo amazi bakayashingura bakazobakoresha igihe bakeneye, kizitiye n'ivyuma bitukura binini kandi bikomeye aho ubonera kandi n'ibiti vyo mw'ishamba vyiza cane.

Umugabo w'umuhinga cane ariko arakoresha imashini nini ifise amabara yera n'ayandi asa n'ubururu n'ayandi yirabura tutazi ico akora neza . Umugabo akaba yambaye impuzu z'urwatsi rubisi.

Ipikipiki ryiza cane rifise amabara yera, rifise amapine rigenderako abiri, ikaba yakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ,ikaba ifise imoteri yo mu bwoko bwa diesel ,ikaba yifashishwa mu kugendesha abantu.

Igorofa ryiza cane ishobora kuba ashuri rya kaminuza ryubakitse igereso gatatu hanze yaho akabahari hateye ibiti birebire akabahaye hariho n'imodoka ishobora kuba yariyoumwigisha abanyishure rero akaba bayeko baratonda ku mirimo.

Abantu basa naho ar'abanyeshure biga ibijanye n'ubutetsi bari ahantu heza cane hariho amakaro harimwo amasafuriya n'ibindi bariko bakoresha bishobora bibonekka neza yuko bagira bakore igikorwa co guteka nko kwimenyereza